Gaamo zoone huuphe kathama woykko arbbamincce kathamani ha7i woze ooseththida keehidikka dhoqqa payyatheththaa bessay woykko hayssi pooqe keexeththizayssi beeththes guusakoo; gidoppe aththinikka keehidikka kuwaase kaa7izisa bessethikka beeththishee de7oosona.

gammo dere woga keeththey keexxettidi deisayssi buudzan kamettidayssi ga bettes gidoppe attin machanikka hani bagkani lo7isa keeththeka qaseka shuchatanikka simmintoni keexxet idayssi beettes guussakko

asati hissife eqqidikka toppetishe beettosona eyta kaalethiza issazikka missino si ayfa polla manaxire woththidayssi getikkaa hayta akeekida asata tamarsishenne bessishe deees guussakko

keyi denne daro kawo oosanthatikka issife gidti toobeti siye de oosona heytikka ha7i wode doorettizayssa hayssa kawo qasseka misile beettizayssa giste misile shurafiza maydayti qoope wothidayti keehi si siyedeyoosona

gaammo dere kadhusoy woykko duulatasuhoy hayssan beettes hayssika arba minche katamani ooseti deizayssikka keeti gaammo dereti hayssan duulatana mala maaddiza soy de'ees guussakko

booththa shurafe bolla ha7i wode doorettiza kawo qasseka ha7 wode doorettiza kawo misile giste deizayssa maydi disa asatikka keehidi qoofe woththidayti uttitikka tobetishenne yootizayssa siyishe de7oosona

Issi booththa shurabe mayda addezi iza bollaka ha'i wode doorettiza kawo giste deidayssa mayiza addezikka asati keehidi indeti uttidaysseska kathi gathtishe sa nemi de'e iskurssakko.

Gammo dere asayikka keahidi gammo dungusa qophey woththida asatikka beettishe deusuna guussukko asatikka issimisa xeellishe keaydi ka ufaytidi minxidi issoy issorakka kushetakka baqqishe de7osuna.

Issi aaya kuutha na baadannekka issi macasiyo dummadanne beettays guussuko isa goyrakka keehidi daro asatikka garo kuutha nayti beettishe de7e oso naa hayssika keehidikka qasseka hayssi beettishi de7e

ayfa7ay qumappe keehidi beettizayssi hayssade muuseykka mangoykka deees asatikka gammo zoone dere ayssiza aawatikka guyira uttidi deizayti kawo oosanchatikka beettishe de7osona guussako hayssika lo7okko

gammo dunqusa mayda asatinne worto wotoro gaammo asati keehi dikka hayssan beettishe de7oosona hiitikka kawo oosanchati keehi dikka maata oykkida aawati beettosona xaparo taka oykkidi de7oosona

Issi bessan keexettidi deizayssii issife shiqidi deizayssi dere woga woykko gaammodere woga keeththei betishi dees guussuqo hayssa keeththiza achchanekka abbayka kirihidi deizayssi bettees.

gammo tunguza keehidikka dalgasi di ooththisidi eyda asatikka keehidikka sinxara hayssa ha7y wodey doorettiza kawo giste shubabe moyida asatikka beettishe deyoosona kamedikka keehidi yexxisheka eyta guyera de7oosona

asa nayti uttidikka be qofa laamettidi haasayanasoy keehidikka oydeti giigidi deizayssinne asa nayti hayssani shempidi ekkanasoy haamettidikka xeellanas haaththetikka keehidi lo'iza bessay de'es

Kawo osanchati nam'u asatika utid de'osona ,etika oykidatika utidi waraqata qofiso waraqataka oykidi de'ishe asatika keehidi ayba odizanne siyshe de'osona,

Booththu mayida asatikka laxananne booththa shurabeta mayida aayeti goosseka huphe bolla ubbaytikka gozzidinneka de'izayti gaammo dunguza qaxida aayetikka issippe gididi issi keeththan kushe baqqishe de'osona.

Be ammano kaaleththiza ammano aysso aawati deyoosona eetikka dumma dumma be ammano kaalethiza asatikka oyto bolla uttidikka issi miishi oodetizayssata isamiishezikka woykko issi miisheza siyishe deyoosona.

asati toppetishe de7oosona oyde bolla uttidi deiza asati toppetizayti hubewayti dayn kushekka udummidi deizaytikka issi miissa sinthan deizayssi qofa odizayssa xeellishenne siyishe de7oosona

Kawo osanichati issipe gididi tobetishe deyosona hayisa kawo osanichata sinthanika qaseka tophphiya bandirayika deyidayisi betesi hara dere bandirayika betishe deyesi korenitetika bollara sussa gido exishe deyesi

dhoqa sohon de7iza kawo oosanchatikka keehiti issife gititikka topfetishe de7o sonaa hayssafeka keehiti gammasonin deesayssinne duke haatire aysso aawa qasseka kaapo xeelan keppedentikka beettosona.

Nam'u asati uttidi deizaytikka nam'atikka bi'ire oykkidi de'oosona gitoppe attinkka waraqata bollaka iti xaafishe deizayssi bettishe deees issinosa achchanekka waraqata bollanikka silke de'ees.

asati issife kitidi tobeti zayti beetdosona issi adtezikka gammo dunguza qofe woththides biiretakka oyqqidi waraqatanikka dumma dumma qofisiza miishetakka oyqqidi asati tobetishe de7oosona

Worrayi bettesi worrata giddorakka assati oge diza bessara bishe betoossona worazika mithi kehi gujidayissa mithaza oyikidi matta dolishe dizayissa ha misileyi bessesikko

Kaameppeka wodhdhidi asati eqqidi de7izayti beettosona. Eetikka amano asata woykko be dere amano boonchiza asata gidanaw danda7ettees guussuko. Gidoppe attinka issi guupe oykkida aayiya ba halcho odashe de7awus.

Issi maciya eqada issi to dhoqu histada demdashe de'aws gusako hakidika botha shubare mayidaysi ayfe qaseka kushezaysa sino bola wothida adey izika issi misha xelishe de'es

Issi macasiya gamo duguza mayadakka izakka dere woga besashe de'eawus gidoppe attin hathaykka gogidi de'iza besan haysikka Pisa getetanaw dad'aiza herani izakka eqada de'eshe betawusu

tophiya giddon beettiza asatikka dumma dumma eetappeka betere woga ooththiza asati beettosuna issi medho maytikka bewogakka kaassa kaa7ishe beettiza asatikka keeh dikka hayssa macanayti de7oosunna

geloshshoti keehidikka beetto suna geloshsheyka wurame doos sadappe issinoza geetettana dandayees qixopfe attini kadey omarsidenne izi wontise hayssi wontisa kadetanka geloshshoti keehidi de7osona

tigiray kilileni bettiza akisumeyawudde geetettizayssazi de7ies hayssathanikka shuchchati keehidikka deizayssi hayssika keehidi kase wodeppe deizayssa geetettidi erettees

Maaca naytikka attoma nayti tophiya bayndira iza bolla beettiza qamisa naydikka heytikka hayssa isra7eele dere bayndira dhokko ooththi dikka bessishe de7eetes guussuqo heyti qasseka ammanon emenizaykka gidanaw dandayusona.

nam7u nayti be ammano kaallizaytikka uttidikka hayssa waraqa tani woykko issimishaka eyta iimettin iza filgishinne nababishe de eosu na gusoko nam7atikka attoma nayta gidishin issino zi boossala ziina ma7i dees

be dere woga may7o mayida asati dumma dumma asatikka beettosona eyta sinthanikka lo7o lee matene dizaa kathika beettes dumma dumma kathayfedi deizayssa maanawuka kusheta mejepishe de7oosona guussako

Issi addey gammo dunguza qoofeta woththidikka qooteta mayidayssi addezi hayssaka issi miisha odishe beettees iza kuyerakka keehidi qasseka tamati mithey issi bolla shiiqenekka tama oykethi asati keehi xuugishe de'oosona

Sunthu summiza asati beettosona hayssika gaammo dereni keehidikka wogasi bonchettishe asatikka de,eosona guussako eytikka kuchche huphe bolla woththidi de,isayti gaamme dungusan qaxidayti beettosona.

Asati issife kititi quma mishe beettosona gidoppe attinikka hayssa bambarey deizayssinne qumeykka asho kitana dandayisayssa issife qoofe woththida asatinne issi macashiya uttidi mishe ushshatakayssa bolla uyishe de7oosona

Isse so asati beettosona hayssa mikka'a beettizayti indira abberakka eyka nayti woykko nam'u nayti beettosona indiyakka guthama yo'o kaalo macaneno udumma donnikka te'ayssu guussako.

Issi adeyka so asa kasancha kaasiza adezika dumma dumma qopiso yotidika pizza c'ishe kehippe micishe de'es gusuko gidoppe attin haysika amarathora xafetidi dizz xufezika betishe De'es

Duma duma asati kardey xellanaw danda'izaysi hai woden bettizasi fessibuuke instagirameti linkidinr tikitoketi kehidi daro appiliikeshineti hasayetizayti telegirame betossona

Xuufey xsafid de'iyays betes, qaseka xufey xafetida kesizays aze gikon 10 keexidi koshiza sayibere deninete gizaysi amarathoraka wosti othanakonne besiza xufet de'osona.

Issi addey qodi maaga odishe de'es guussuko. Izikka eqqidinne be qofa qonccisishe de'izayssinne issi addey izas oyqqidinne iza haasa'ana mala maaddizays beettes guussakko.

Asata misileykka hayssa ni beettes isetikka wordo ooththidayta oykko issi meesha mooridaytikka hayssa ne kupetishe de'ettes gizayssi heyta sunthara xaafettidi kezidayssika beettes kuussuko

issi addey qodima gaawoykko qofa qoncishishe deees addesas ga hudhphesi bo7a gidishinne ayfe bollaka addesi mana dere woththides kuussuko suufekka aaththidi deysayssi dumma dumma asatas gakkanaa bessiza meeshan qoncishishe deees

qoodima kaywoykko dumma dumma qoodima gata siyiza asatikka de oosona eydi hamideyssa ooththizayti hayssani yischenthatekka dumma dumma polotikka maretikka de isheyssi bettishe de7ees guusu guxuufeykka amarethura xaafetti de izayssi beettees

Issi macasiya qamisa may dayrakka uttadanne issi qofa woykko he qofa qonxisashe de7ays kusuku isaka hube bollara xaaxidayrakka qasse yootashe de'ayss kushetanekka bessashe de'ays.

Koroteyka shuura bidayssi mith isakka aattizayssi ekidi dees gidoppe attinka keehidikka pooqey oosettidayssika hayssan beettishe de7ees gusupayka tawo aquthokko.

Issiyyade eqqidi dedhayssi beettees izikkafe qofa woykko be halcho qoncishishe dumma dumma boda kibilekapfe kushenikka gu7etishe hayssa bessishenne yootishe deyeez guussukko isa kuhedakka dumma dumma poqetikka beetti usona

maatatida bessay woykko denpaheray bettees hayssa maatatita bessazanikka kuronteti woykko keehidikka hayssa koronteti qasseka dharcetishe beettizay si dies guussako

koronte di buqeti keexetti deizayssi keehidikka beettees hayssika katama bessan de7izayssa giddana dandayees guusuo gidofe attin ogikka giddora beettizayssi asatikka de7osona amarethorakka xaafetti deiza xuufeykka beettees

kaame bolla koronteta dumma dumma bessamikka koronteta shaakkidi yeddishayssazi kaamezis jaanni shiedi7ees guussuko asatikka kaameeza bolla uttidi deizaytinne kademi karetha shurapfe ma7i eqqidadeyka beettees

Kehidika piligetha xeliza asati kehidika tamare nayti de'osona etika he wode haysaka go'a imizaysa kompitere getetizasanika kehidika haysa xelishe de'os

`Asati keehidikka tukketi bayzetidason utidi de7izaytinne keehidinne ka7izayti issoy issuwara be qofa halchchota haasa7ishe beetizayssi issippe hayssani de7eeskko guusako.

dumma dumma utto sohoy ke'ihidi lo'oidi deizayssikka ba cuggan cuggani oydetikka bettishshe de'oona qassekka telebidzdzinetikka beettisayti ke'ihidi xuufetikka xaafettidi wulla pengen gello bolla de'isaytti betossona

asati uttidi deizaytikka issife karetha koote mayidaytikka issife uttidikka dobetishe deizayti deyoosona iitikka qasseka geehidi ha7i wode deizayssa hayssa komputere geetettizayssidan xeellishe de'oosona

Tukke keethethi bettes. Hayssi ga pooqey wooththetida woykko ooththetishe de'iza garssani tuke keeththati de'iza issa garsdanikka asati uttidikka issoy issoraka be'ashe anjeti tuketa uyishe de'iza issi bettes.

xuufe xaafeti dikka keehidi deizayssi beettees hayssaka xuufeza issi addeyka yootishe uttidi dies quusukko xuufetikka amare xzura xaabeti deizayssinne qasseka silke paydodikka deizayssi beettes

issi miisa elesitikka paayatethassinne lo7etethasi maadanaw danda'iza kaamey beetti hesayssikka kaameza sunthi ambulanthe kaame geetet dizayssesa bollaka xuufeyka xaafeti deizayssi paydoti uddupunu heedzdzu tammanne uddu punati beettishe de'oosona

Shuchani kechettida ginpey beettizayssa hayssaka ginpeza achchani woykko kipezi keexxettida shuchan geexxettidayssa achanekka haaththey bollaraadhdhiti dumma dumma qasseka dan'u dozata uyana mala asatikka maadishe de'oos.

asati uttidi deizayti bi7ire oykkidayti beettosona guossukko nam7u adhetinne issi macasiya bi7ire oykkidayra sinthara uttada deays qooppe woththida issi addezikka waraqa ta bolla xaabise deees

kaamey issi miisha hayssaka tookkidi deisayssi beetees isikka keehidi hayssipole woykko keehidikka issi meesha woykko ay mashine gidana dandayees guussuko gidoppe attin tani hayssasi sunthasa erikke guussuko hayssika keehi lo7okko

Xuufey xaafeti dii deizayssi beettes hayssika xuufesi keehidikka tamay qasseka kitamisha ooththizayssa gidikko ica qaseka ashshana si ooththiza xuufey bettes kuussuko xuufesikka amarethoda xaafeti deizayssinne silke paydoy beettes

Issi macasiyanne adeti betosona, izakka keehada kawo osancha gidanawuka danda'awusi guussuko , gidope atinka izoka poqey kexetizaysaza izoka besishe de'osona, haysi hanides gizaysaka izis odishe betosona

Hara derepe woyko kare derepe yidays ha tophiya asatika moki ekidi izaraka tobetishe dosona hasaka izi qaseka kehidika hara dere kawo gidana eyko arbiya dere kawo gidan dand'aes

Ichchashu asati bettosona eetikka huphpheykka eetas nam'ataska bo'atidi ekkidayssi bettes gussuko giddoppe attin issi addezi woykko kaare deere addezi hayttaka issi mishshe tamarsishennne kushshe issi kushshe dhoqqu oththidi biradhen besishe de'es.

Poqqeyi kexxetidi de'izayisi bettes hayissi poqqezika kehidi duma duma oththotasi madanaw go'a immanawu dandaes gussuko poqqeza sinthenka asati de'izayisi xuffetika xaffetidi de'zzayisi bettes.

Asti keehidikka eqqidi de'osonna kawo oosanchchatikka eqqidi de'ishini issi addeykka issi miishsha woykko be qofa hintes qoncisishes kushshe dhoqqu oththidikka besishe de'ees addezikka huphphey izas booththu pulumides

pooqe keeththe keexxettizayssi beetties hayssa pooqe keeththizikka mixatan tuulettidi keehidikka keexxetisi de7ees iza sinthanikka asati ufini issi bolla sieqidi ekidi de7izayssi beettishie deees gussa

koronte eexxishe de7izayssa giddoni issi addeyka daro asatasi timerte tamarsishenne qofa qonccisishe issoy issuwaarakka tobetishenne geekishe de7osona huhdhera bo7attida izi be silke xeelliza asatikka beettosuna.

hoge keexetti deizayssikka lo7o qalameni wolko salo bidho qalamenne tiyetti dikka deizayssi beettes guuso qasseka dumma dumma putetikka oge achane toketidi deizayssi bandira dikka dizayssi biettes

issi hara deres kawo gididayssi hara dereppe yidayssaka tophe dereppe asati ukkidikka issi miisha iza xeellisise de7osona guussu gu gidofe attinikka hayssa pooqe keexxanas maaddizayssikka keehidikka de7ees guussako

Poqqey keexxettidi deizayssi bedees hayssika keehidi lo7isa poogezi kawo ooththoso gitana dandayes guus qoptidoppe attin pooqezas huphe bollaka xuufe xaabetidi deizayssi amarethora betishe deees

soy lo7idinnekka katama soy ooththettidi deizayssi beettes guuss kokitoppe attin hayssikka keedikka shuchchaninne qaseka simindotani ooththidayssi beettishe deizayssikka geeyidi beettizayssi teees

gammo dere asay bullokko mayda indetikka gamme dunguzata qacidaytikka keehidikka hayssan kaa7ishe beettosona gussukko bedere wogakka konchise keehidi beettise de7eosona etikka issi medho mayda

Hooqi qeexxettidayssa gittonikka asati eqqidi de'oo sona gidopfe attinekka issi attezi hayssa woytokka issi attezas imishe dees biimmi teknoloji giza xuufeyka xaafettidi deizayssi beettees.

Pooqe lo'izayssi pachidikka woykko aakkidi keehidi ooththetidayssi ddees hayssika pookesikka kawo oososo gidana dandayizayssi keehidi beettes iza sihu phenekka xuubey xaafeti deizayssikka beettes.

Issi bekka maarani geehidi deiza oydetikka lijatiti de ooso naa guussakko oydetikka keehidi lijatiti deizayssi hayssika ha asatikka hayssani aynne asikka uttidayssi de7enna guussakko.

Keehidi daro kawo oosanchatikka issippe gidishinne issi addeyikka eytaska dumma dumma miishata odishinne qofa taka qonxishe ooththoke taka bessishe de'ees. Guussukko addesikka eqqidi siy shine asatikka xeellishe de'oosona.

Ayfes payateththa immiza akimetika bettosona haysika qasse haara dereppe yidaysi issinazika issi gammo ade hupheyka izas bo7a gidizaysazasi adezas ayfeza xellishenne fiiligishe de7es gussuko.

Issi indiya qodimagga woykko dumma dumma gadhe qoommota xaafa woththadakka iza qonccisashenne be hassayoyissa qonccisashe beetawus guussukko izakka dumma dumma asats gakana malanne tamaarisashe da'ewus

Dhale keeththati ooththiza issi addekka be qofa woykko qodimaaga qonccisishe de7ees guussikko. Izikka xaafidika xaafetida xuufetakka yootishe asa naytas gakana mala besishe de7es guussikko

asa naytas fayatetha immanas maattiza miishati beettosona leemisasu asa naytas geehidi kossizayssa qasseka waadhdhizayssinne hayssa qasseka nuni carqoykko oksicineta immiza miishati beettosona kussa

Issi addey dhale keeththani ooththizayssikka dumma dumma waraqata bolla dhaleta sunthu xaafishe biireni de7ees. Addezi biire oykkidikka waraqata bolla xaafishe de7izayssi beettanaw danda7ees.

nam7u aahyti beettisuna eydikka issinoyakka aaya saketididayta gitana dandayosuna payatetha ekkidikka guthu dhoqu giiti haasayizaysika keehiti beettishe de7i shine issi ndiyaka aayo xeellashe deyays

Maca asati issife uttidinneka issi bessani deisa yssi beettes guusuko hayssika deytikka asa naytas baayadetha immiza bessa woykko wospotaale geetettizayssanekka uttidi issi miisha xeellishe de'oosona.

issi qommo woykko issife dhe7o haniza kawo kaametikka eqqidi de isayti keehidi beetto suna kaametikka mithi deissa bessane kuwattana gida sooni eqqidikka de7o suna kuussakko hayssika keehidikka lo7okko

payatetha ekkiza sohoni woykko hayssa wosotaleeggetitizayssani issi maxasiya saketada icetta deisera ichata deisera beettais iso qaseka xeellisaytekka isi bollaka filgisa asati te ooso mana

Issi addey qodi maga qoncisise beettees izikka kodhe bollara gaammo dungusay de7izayssa yekkidayssinne hara qasseka hara dereyssikka nisa kiddon wola kitidayssa yekkidayssi manatxefe woththida addesikka ekkidi deees.

Daro asat keehippe darizayt indotinne adet oge bolla issi misha othanas marcota toki bizayka qaseka mac'atika atumat ha'i wode doretizaysa kawo shurabe woyko giste misiley dizaysa mayid bishe dosona.

Sohoy bettes guyera deiza sohoza giddorakka oggey bettes gussuko sohozikka hayssi kehidika issipe diizayssika qasseka issi bessan kexxetidi de'izayssi bettesi gussuko miththattika kehidi kuuwa immizayttika de'ossona.

Sohon cooridika dan'oo doozati muuzetika tookrti diizayssi bettes shuchchan kechchettida zo'oy kehidi looizayssi bettishin hayssa giddorakka oggey kehidikka gaththanas aathi effanasi bessizaysi de'es.

asa nayti keehidikka paayatetha inmiza bessani saketida asati yidaytinne saketida asatara kayyita asatikka beettishe deyoso naa oydeykka oyddi bolla issi indeyakka uttada deyayso hayssika issi asi beessi payatetha deizasooo ooththidasoonekko

gita pooqey keexettidi deizayssi beettees fookesa sinthanikka dumma dumma bandiratinne tophiya dere bandirati beettishe deyoosona fooqesa si huphe bollaka xuufe xaafeti deisayssi haylle gizayssi beettishe deees

Xufey tafela bela bolla xaafettidi deizayssi beettees hayssa xaafettidi deizayssa giddonkka tuphiya bandiraynne duke haadere bayndiray beettishe deees kursuko fooqeqa ootettizayssa bolla beettishe deees

pooqey keethtetti deisa sinthanekka qasseka keehidikka asati hantana mala woykko ham7ettana mala hugesi giigidikka sinthani okeside isayssasikka iza gidtora maatayka dijjidi kesisayssi betties

Kaame oge beetes kidoppe attin hawukesarakka toho aadhusoy deizayssi woykko hayssa booththa qalamen qabbayettidayssa nuuze bira gizayssara nam'u naytikka aadhdhishe de'ooso na guussuko hayssaraka kaamey sekira haayishe deees.

gammo dungusa mayida asatinne qasseka keehidi hara asatikka wotha shurafe bolla ha7i ude doorettiza kiste mayda asatikka beettishe deyoosona biittayka kowettizayssa zeellishe deyoosona

gammo tunguza qoodhe bollara yeggida asatinne koometaka hooththida asati keehidi kawo oosantha gidana dandayizaytinne dero asati beettosuna qasseka soohoykka geexefidi de7izayssikka kokkorofade izayssi deeddee

heetztdzu asati issife dei shinekka issi addesassi hayssa laaxana woykko bullokkora woyto immishiye deyeettes kuussukko gidoppe attin addesikka issi lo7o miisha ooththin hizakka woyto hayssa immishiye deyeettes

Dugeha tophi aadirey ayso aaway kapoxilla'on keppeteykka izerade iza oosanchati beeddosonapooqey keexxettizayssaka isi ekkidi issi meisha kushe malatidikka asata bessi siedeees.

Asati eqqidi deisati silkeka xeellishede oosona issife gididikka issi bessani ooththiza asatikka issi bessani hayssa woykko ooththetiti deisayssa shuchchata bolla eqqidi silketaka xeelli shede oosona

kawo oosanthatikka beettosuna keehidikka issife eqqidinne manatheretakka ayfe bolla wuthida kawo oosanthati beettosunna issi atteka yarkanene guuthata yarkanene dumma dumma paattiza miishatakka hayssaka ko7a immizayta bessishe de7e

asatichu kane issife gididikka bolla bookkishe de7o sona haytikka denba bessane asatikka issife gididi ollaza pookkizay deishine akafanikka biitta sa ollazappe ekessizayti de7o sona goossukko hayssika keehi lo7o oosokko

Chachay kicetidi deizayssa gidduni tubboykka oorath wooththettida bombay hayssanni haaththezi kokkishe deees gursuko addezikka gamma dungu zara walaketida booththa shura mimayda attezikka hayssan kushe mecetishe deees.

Gammo souneni ooththiza kawo oosanthatikka keehidi beettosu naeytikka gammo dungusa maydi deyizaytinne gammo soune ayssiza aawaykka tani iza sunthasa erikke shin ayssiza aawazikka hissan bettees guussako.

duke ha do7iya dere aysso aawuha daanna weykko kapoxi lawunkeppeteykka hayssane beettishe deees izara de7iza oosanthatekka issife eqqidikka siyishe deees izikka hayssan uge bolla ooththiza asataka oychi geetikka otishe de7oosona

Gamo zone quca worada giza xuffeka xaafetide beetzays gamoththo doonanine amaratho doonan xafetida woyko ingilizatho doonanika beetizaysi dees gussako

issi addey oyde bolla uttidi deizayssi izas kushezanikka qasseka sansalatani kushshiza bolla qacetidi deiza addezikka beettes hayssikka dumma dumma miishata woykko mooren eesika hayssi firda keeththa gelana gizayssi beettes

Ussupun adde asatika eqqidi kushshe dhoqqu oththidi denththishe de7osona issinozika anjetizaysazi mayo mayidika eeta hayssata qaala gelisishe diizayssi hayssa missileza bolla bettes.

Kawo osanchchatape issi asi utidi deizaysi sarothetha nagisizaysi betishe dees gusiko. Gidope atinka izzi kushezi worqqe athidika dees qoobetaka wothidi kawo maayotaka maedi dees.

kawo oosanchati issifekka gididi kushe dhoqo ooththidikka qaala gelishe de7osona haytikka asa naytas tuma woykko wordo bidi sillo okikka pirdana mala eyti qaala gelishe de7osona eytikka pirde keeththani ooththizayta

keehedikka timirte tamaridikka wursida asati beettosona timirte tamaridi wursida asati woykko anjettiza asatikka eketi issi qaala gelishe kushe dhoqooththidi denthishe de7oosona

sarotethakka bonchisiza issi kawo oosanchay bi7etes kussaku hayssikka oosanchasi dugge ha tophi haatere sarotetha bensisiza oosancha gidofo issinuza getettana dandayes addezikka uttidi dee

Issi karetha may'o mayda aayakka karetha goosse gooyeda karetha sharbeka may'adakka aaya gootima gawoykko qofa qoncisa she deasuaaya geeyadakka kayizayssi beettishe de'es guussako.

Hayssi kawo ooththosoy keexxettidi deizayssi beettees isa bollaka amarethora xaafetidi de'izayssikka hayssa sosa sunthi beettishe de'es guusiko izikka gaammasone ne quje woradanikka pirde keethi gidanaw dandayees.

issi kawo oosancha ooththosoy beettes quussukko hayssa kawo oosancha ooththosikka suchcha miikethetti biide iza isazi bettishi yed7ees kuussukko qasseka hayssika aase kiikko pirde tuma woykko wordo giidi asa naytaska parafiza bessa gidana dandaye

Issi addey be qofa weykkoppe halcho be qopfidayssa yootishekka ayfita kessi dii xeelli shetes guussukko addesika kawo oosanthafe issinoxa geetettanawu dandayizayssika pirte keeththani ooththiza addey geetettanaw dandayiza.

Feexa oykkidi oge pithishe de7iza asati beettosona ogezakka keehidi oge bolla de7ida anqqashatanne buurata geeshanaassi asati woykko maccatika keehidi iza giddoni nam77u addey beettiza asati pithishe beettosona.

anqashata fixidi lo7aacthisa asatikka keehidi isane ooththiza asati qasseka keehidi anqashata fixishenne dereta qasseka deisa qogetakka qasse safarata lo7aachisinne geeshshatetha naagishe de7isa oosanchati beettosona

Keththanikka iththatha woyikko suraththa gixidhdhi issi bolla giggisiza asatikka bettosona nam'u mac'attinne nam'u addetti haysa bettizza oyikidi oththishshe de'osona issinozikka akaffa bolla aththishe de'es.

Oge bolla idaththatha oge giddoppe piththidikka giigissiza asati hiithaa oykkidi de7izaydekka de7oosana; etikka peeca oykidikka ayssa sa7o keesanii anqqashati kufidayssa piththidi giigissishe de7oosona.

Ogge fiththan fixxidi gigissiza assati pexxa oykkidika oggeza fixxishe de'ossona addetika inddetika kehiddika oggeza geshshidi fixxishe de'izayssi bettes gussakko hayssika lo'okko.

Keehidi daro asati oke pixidikka fiixa ekkidikka oke giddon deiza anqashataka pixidi geessishe beettosona guussako asatikka keehidikka ooththishe deizayssi hayssan beettishe deees.

keehidi anqashati issi kareni weykkos uqe kareni de izayssa asatikka feyxa ekkitikka hayssa pixiti issi bolla sinsishe de7oosona fostaleti ii dabura miishatikka deizayssazakka issi bolla giigissishe de7oosona

Kaame bollaka asati tumma tumma iita miishata hoykko anqashata kaameza bolla matabaran gelxhiti caamisayti de7oson haytikka hessa ooththiza asati qoofidadettidayssaka issi macasha wuththidayrakka kaamesa bolla kexeshe beettays.

kaame beettees kaamezasi sintha bagkarakka keeheti gita warqatanee xuufay xaafekidi deizayssi beetees asatikka kaamesa sintha nika de izayssi kaamesa bolla deizayssi maaddo immizayssika de7oosona

Peexaaweykko pixiseyssa oykkidikka oge pixidi kiikissiza asati de7eosona gidoppe attin hayssika baayatethassinne keehidi sakoppe maaddanas oge geeshshatethasika hayssi kowa immana muaddees.

Keehidi daro asati oke bolla buurati deizayssa akafa oykki dika akafani ollazappe oke bolla deisa ollazappe kaachi ti kaachi digga kessidi laallishenne giigissishe de'oosona guussako.

Keehidi oge bolla miizi shuketida asoy kaxey ganchey kehidikka hayssan beettizayssa issi asi xeellishe deees kuussukko hayssika keehidi daro meishati deizayssa addezi mici xeellishe deees

Sartetha naagisa asatikka issife kitidi keehidi dari beettosona qasseka daro asatikka eeta giddone kamotikka de7ishe beettosona ollay deiza bessanekka beetikka akaabata oykidikka issi meesha woccishe de7oosona.

okesa giddon deyssa amqanshata fixidi giigissiza asati feeca oykkidinkka eqkidi de7o sona asatikka feechcha oykkidi hayssa fixidi giigissis hayssaza ooththishe de7o sona goossoko addetikka intetiikka de7o usona

Kaamey ogerayiza issiqa issimisha bayidi izayssi kaameze bolla asatikka deizayssi beettees geehidikka issi gina gidiza kaameykka ogeze rayishe beettees pooqetikka keehidi beettosunna.

oge bolla keehidikka iita tinte izayssa hayssa akafanekka asatikka issi bagga kuchchidikka lu7athishe pioosuna guussu go kaameykka gussakko beetteze hayssan diesi guussako

ha7i wode biyani ifettiza uunatetha waraqaatayka woykko payta geetettizayssi beettishe deees isikka geehidi asa naytas ha7i wode kossizayssanne dumma dumma kawo oosanchatas maaddizayssa gidanaw danday

Xuffey xaffidi deizayssi inggilizathoninne ammarathon xaafetidi deizayssi missileyka xaafetida xuufeza bessizayssi de'ess gussiko hayssika aaze giiko payida woykko national ide gizaysika xaafetidi de'es.

Haii woddey ehidaysi onateththa bessizayka asatasika onateththa waraqata hayssika kehidi fsyda gizaysazi xafetana malaka xufetika dumma dumma qofisotika bettishe de7ossona gussako.

Heezhzhu asati betishe deishin nam'tika adde gettetishin issinoka eeta giddon deizara maccashiyoko izzaka issi addeza xellashe asatika miccishenne issi qoffa tobbetishenne hasa'etishe de'ossona.

fayda ekkanas xaafetizayti de7oosona hayssi kaa xaafidikka komputereni hayssa wursizayssinne xaafetizayssi pootota dentizaytikka asharatakka kushe asharata denthizayti de7osona guussako

oyddu asati issife qididi deizayta giddofe issinoyakka macanakko eytikka kawo oosamisata geetettishe hayssaka oonatethafe siza waraqahata woykko matawoqa geetettizayssaza payda oykkidi issife de7oosunna

Dere oonatetha pessizayssikka hayssa qaseka xaafiza asatikka de7oosona eytakka xaafitikka eytas oonatetha immizayssikka hayssa misileza bolla bedishe de7ees guussuko nam7u majanaytikka hayssa ooththizati de7oosona.

Nam'u paca asati issife eqqidikka te'oosona eetikka korocho bolla suufe xaabettidi deyizayssa hayssa payda giza xuufeza deizayssata oykkidi te'oosona guussoko eetikka miicishe issoysara meicishe de'oosona.

Oonatetha bessizayssaka asati xaafettana mala eegas quncizayssi woykko paatethi deyssa okezikka beettishe deizayssa xaafettida xuufezikka yootishe de7ees gussuko hayssaka kaallana mala bessishe deees

Topheya dere aysso aawa doktere abi aymedeynne isara tobetiza issi addeti beettosona hayssika eyti tobetiza gaasosikka bayda itiophiya deresi gizayssaka koncisise de'oosona.

Asati geehidi daro asatikka toppeti sheeti ooso naa pacati uttidi de7izayti attumanatikka de7ezu naa xuufe xaafetidikka deyisayssi sinthani beettizaytikka hayssi ha7i wode kesiza bayda matawuqaza ekkana mala gizayssika beette

Gamo asatika hayisa irixa matta oyikidika besizasi de7es gusuko topheya banidira oyiqidaysat betesiko kopiya woxidayisatika ha dereni doretida gisite shuraba mazaytati betosona

Tophiyas deren dhoqqa bessan de'iya kawo osanchatj betosona, tophiyas deren waana woyko tophiyas deren aysao aawa abiy ahimedeyka de'es

Gamo asatinee qaseka amano kalethiza issi adeyka de'es gusako ha gamo asati gamo qophe woxida na'mu awatika cima awati betosona issinozi eta gidope xamaro oyikidi de'es

gammo dere asatinne qasseka ammano kalethiza asati kawo oosanchatikka issife kititikka eqqidi deizayssi taabella bolla xuufe xaabiti biiratawoykko demmisha dabethitikka eqqidi deizayssi bettes guussako

gammo dunguza mayda asatikka keehidi beettishe de7oosona enthafekka ka7o osanchha getettidaytikka sintha bagkara heedzdzo asati uttidayti beettosona entha guyerakka daro asati de7eosona.

Kaamey tiees kaameza bollaka asati uttiti de'oo suna firaashetikka dumma dummati meeshaki kaameza bolla qachitidi deizaytikka beetto suna kuussukko mithika haakkidi de7izayti beettishe de'o suna.

Dumma tumma qoodima gatan ooththizaytikka beettosona hayssika qoodima gaza xeeledikka issimedho ooththa shurappe maydanayti be kushe nam'azakka pude denthidi ufaypishenne meecishe beettosona.

Issi addey eqqidayssidaro asata issippe shiishi dikka tamarssishe woykko tobbisshe beettees guussuko.addezikka eta kaalethizayssi asati eqididizayssinne asati keehi daroy attuma gidishin issi maccassiyakka enta giddon beettawus.

Asati Keehidinne uddidi deiza bessanikka asata toppana yida imathati de7oosuna eytikka soo gelenikka asatikka eyta zeellisi deizayssinne dumma dumma qofataka eytafe ekkizayti beettosuna.

ha'i wode asa naytasi oonadetha woraqata ooththizayssa woykko hayssa dumma dumma kombiterin go'ettidikka issi bessafe hara bessafa nao paasiworte woykko paasiforte gisayssazakka immisayssi beettees guussako.

issi dereppe hara dere banas maaddizayssa woykko kara dere banas maaddizayssa paasporte woykko paasporte geetettizayssasaka hayssa ooththisha oosanthay iza xaafizay si tis asatikka xaafetti sheede oosonna

Keedi loqa eeran de7isa oosanchati beettosona eetikka issimisa ooththanas giidikka etiqo wodhe bollara yekkidikka be suntha oykkidi deisaytikka bollanasi hamatishe de7oosona.

Ichachu woykko usupunuppe bolla kitisa asati beettosona so kitonikka korontey eexxizayssinne dumma dumma telebizineti zeelettizayssi beetto sona gidoppe attin issinokka eyta kaalethis addesi eetas qonxisi sini sishe de7eette.

Hedzu asati utidi de'osona etika qase saroteta nagisiza asata woyko kawo osanchata gidanaw danda'etes qaseka xufey xafetidika de'izaysi betes ha xufezika amaratora xafetidi de'es.

Saroyheththaa naagissiza asathikkaissipe gididikka bolla minththeththoo woykko sarotheththaa naagisokka ooththishee de7oosona; issi addezikka kaaleththizayssi sinththara ethoophphiya banddiraa qalametha iza bollakka qachchi woththidikka kaaleththishee de7ees.

sarotethan naagisi sa asati beettosuna heytappeka haakkidi woyqey woththeti deizayssi beettosuna booththa qaala melekka ogeti yetidi deizayssi asa nayti adhdhana malakka ogesan eetikka ooththii hede oosona kuussaq

Tophiya dere aysso aawa duktere abi aymedey kaame pekka wodhdhin isarade iza asatikka ise kubera eqqidi deshinkka sarotetha naagisizayti iza mokkishenne bessishe de7o sona izikka eqqi xeellishe deees.

Be Amanotetha kaliza asatika issippe gidid eqid de'osona gidoppe attin enta sinthanka ayfa ayfe qomot, kathatika metetizayt hathetika pompera dizays betes.

Indetikka addetika issipe giididi ichchidi de'izaytti bettossona guusuko eetikka qanththen ichchidi deizayti aazi mishsheka giddin erretibeyna kehidika ichchidi de'ossona eeta sinththan assatika bettishe de'ettes.

Dugeha tophiya deere ayso aawa dana xilahon kebedeynne gamo zone ayso aawati keehidika izara de'iza qaseka oosanchatika haysan beetishe de'osona. Maataka oykiday issi bagara de'es.

Asati issipe shiiqidi eqidikka issi misha xelishe de'osona gidope atinne issi mishas geloso oge woyko othoso botani wuday de'izaydikka bollara de'za sinthazan qaseka gufe oykida issi ade astikka xelishe de'osona

Asatika keehidika haysa gaamo adebabaye getetizaysi betes, ha'i wode osetida lo'id arbamince kataman beetizysa ainthanika tophiya bandira oykidika haysa qase issi asiy yizaysa mokanas de'izays betes

gammo dungu sara deyssa qamise mayta nammoo asatikka ekkidi de7oosona eyta athedaa qasseka oyta may7o mayda oyta dere may7o mayda asatikka nam7ati ekkidi de7oosona eyta go7era asati beettosona

Kawo oosanchati beetto suna kaammo soone aysso aawaynne duqe ha tophehatere aysso aaway hayssan beettes eeta kuherakka kaametikke hidi beettishini kaametappe iita wodhdhin asse mokki ekki diisa asatikka de'oo suna

denba woykko kiya7ide isa bessanikka issimeeshay hanin asati keehidikka mayeti dhiyizayti gammo dere asatikka issife gididi daredi diisa asati beettosona hayssika keese bessanikka shaarateti deizayssi beettees

asati puute tokkizayti beetosuna gitoppe appini hayssi issi addezikka qodhe bollada gaammo dungusa yekkidayssi booththo shurapfe mayda addezikka puute tokkidi haatha wussise deees guussakko

ookey woykko keehidikka lo7idi oosettuna ogerakka asati geehidi ha ametti duuyiishe beettosuna haytikka atte ta xalala gidoppedin ugezathera muuzetikka keehidi beettosuna guussako

koronte giigissiza asati woykko koronte oosanchati beetto zuna eetikka issife kititi eqqidi de7isadikka hayssa misiliza bolla beettana danda7o sonan goossu go kaameykka eyta kuhera beettees

Kawo woosanchati kaammo dere ayso aawatikka hayssanne beettishe de'o sona gidofe atten ekka eetikka dumma dumma bena michisidahissa biidikka asatikka mooretohyssane meeqishenne qaseka ay quntsaka qolchise qadhishe de'oo sona.

Misiley saalettidi deidayssa wadakata bolla hayssika ha7i wode doorettisa kawo giste misile de7izayssa hindeti oykkidikka hayssa doorite kishe bessi seede ooso naa kussuko hayssi keehi lo7okko

Kammeti oge bolla bishe bettosona asatika be qopasi gede bizay ha biza indeti addeti bettishe de'osina gussukko hesika tophiya gidon asati beqopasi hamutizaysi kehidi lo'izaysa gusako

issi kaamey ogen asatabayidi efishe eqqides.asati eqqidikka asati keehidi woxxishe kaamezan gaathi gelizayti doosona.qasseka harahabaggara daro kaametikka guitha kaametika beettishe deettes.

Asatika utidi deizayiti issi miishsha tobetishe deosona hagetika ayeti xala woyikko indeti xalala utidi deosona qanterayi deiya macasiyaka woyikko shara macasiyaka betawus guta nayitika deiza macasiyaka betawusi.

Kaame gidon asati beetosona indetika addetika beetishe de'osona guusako gidoppe attin na'a udumida issi indiyaka beetashe de'awus qasekka issi indiyaka bena xeelashe de'izayssi beetes.

keehidi daro asatikka issife gididikka keehidi beettosuna isa asasa gidoni to7iya bandireykka beettishe di7ees kuusuku hayssika keehidi asatikka issi miisa bunthi syeede izayssi beettes

aayeti uttidi deizayssi beettes gidufe attin issi baggarakka hayssa uttidi deiza aayetaka issi adden dumma dumma eyta timirteka tamarsishe beettes guussukko hayssaka addezikka baraqata oykkidi biiren xaafishe de7ees

Asati uttidinnekka tobetizaytasi issi indiya eqidayra etas qofa qonxishizanne etera haasaase oyshataka oychashe de'ayssu kuussukku qasseka keehidi keexxettiza ginbesoyka beettishe deees

dumma dumma ayfe ayfetanne qatheta bayxizayssi beettosona gidofir attinkale misos shunkurtoti tonotikka bayzettishe de7oosona asatikka issi aayana ba7adakka hayssa ooththashe bayzashe keehi daro asati de7oosona

shittoy beettees kidope atinikka shitoy kkehidi de'isayssika beettees qasseka pooqeyka keexettidi deisayssi beettishi de7ees guuzukko pooqesa bollarakka salo bollara shaaray de'isaysika salo beettees

keehitikka aawati issimedho jaamma woykko goomma camma aaththida aawati qonxa gixxidayti uttitikka hayssa caqa kisayssazakka uyishe de7osona eytikka bocce gizayssan caqa uyise beettosona

G.uutha naa utummidi uttida intetikka beettosona heedzdzu intetikka guutha nayta beysa beyssa udummidikka uttitosona eyta guyrekka asati deyoosona uttidayti issi miisha xeellishe deyoosona.

gesse heerane giyay beettees diyazikka keehidikka beettizayssi asati giyazane paratikka betishe de7usona qasseka atorikka hayssika giya bessane hissi gessane okoy bayzettiza bessa geetettes

keehidi daro pooqeti keexxettidayti beettosona pooqesas qasseka garsani qasseka okitikka keehidi deizayti ogesa bollara suka mala kididikka keehidi wooththettida qasse hara okikka beettizayssi di7ees guussukko

Too kowaase eka'iza kaasanchatikka keehidi beettosonaa eedikka too kowaase kaa'izayti itophiya bandiramedho shuraabetaka maydi de'osona guussuko hayssika tuphiyas keehi lo'okko ayfanawu.

Issi kaffo qommotappe issa gidees izzikka harra derre kaffo qommo gettetanaw danda77ees giddippe attin hyssa suntha engilizethorra ostrichegadda ekkanw danda77ays gussikko.

Issi medhdho booththa shurabe tira bollara xafetidayssa mayida asatikka kehi daridi beetosona. Nam'u nayttika issi medhdho woykko zo'o naytti hayssani issi misha oykidikka lappun taamu shi'i gizayssi xafetidayssa amarathorakka betishe de'osona.

issi medho shura bu7e mayda asatikka issife kititikka attuma asatinne maca asati wuykko panthatinne geela7oti uttidi mircishe de7oosona eyta koyrakka issi mishe ooththettidayssi maytikka eita xeellishe de7osona

kameti beettosona xuufeykka xaafeti de'izasoy gelosoyka bollara kuwara geethide keeththeda kameti deizasoy beettes xuufezikka xaafeti deizasoy intoto parke geetettes guussakko

Mitha bolla qasseka issi macasheyaka gachettidi deizayssani heello gizayssa kaa7ashe de7ayssu guussukko izakka ichadaka ka7ashe woykko gede ha gashe de ayssu isippe qasse gede henemikka abbati keehidi haathe beettes

Muusey keydikka kieydi darida muusey bettees hayssi muusezikka buro gakkizayssi ayfe kessonnayssikka dicchishe deizayssi cillidi keehidi dalga bessani tuketidi deizayssi beettishe deees guussaku.

keehidikka qolqorora de7isa sohoyne worati keehidi keeththiza woykko soosa gidton akkidi daridi beettizayti mithatara de7izayti de'es gidopfe attin zuumaykka dhoqu giidi beettizayssikka de'es guussako.

Issi addey eqqidi deis hayssi beettes hayssika addesi korojo ba7itikka eqqidi de7ees guussuko izikka issi miise ta pella bolla zaafeti deizayssa xeellishekka de7ees addeza kuera wora tikka de7oosona.

booththu mayda asatinne bandira da mitha bolla issi booththa kaqidi oykkida adden eqqidi kushe kiise giddon geelthidi ha xeellishe deees daro asatikka eqqidi issi biinsha woykko mithatanne sohota ogita xeellishe de7oosuna

Dugeha dere kalethiza kaboyi xilahuni kebedeyi ba osanichchatara issippe gididi eqidi deizayidi Gamo dere ayisza aawayikka betizayis deosoona gagetikka oge bola betosona

Tamare nayti keidika timirtte keththa sinththan eqqidi deizayssi bettosona be dawutare dawutare oyqqidaytika tamare nayti hayssan issi medhdho uniperme mayidaytika fayda matawaqqas xaffetizaysi bettes.

hayssika issi bessan deizayssi ha7i wodi keizayssa fayda matawuqa geetettizayssazakka asihi issika xaafishenne maxagabishe issi macashiya uttidanne beettays guussukko asatikka eqqidi guutha naytikka xeellettes

Asati woykko aayti keehedikka yafarane eqkidi deizayti beettosonaeytikka issi meyssa xaafettanawukka beyssa beyssa beqaseka be saate naa gishe de'oosona isetakka xeelliza issi macasa kaallizayra eqqada de'ays.

oyde bolla uttidi de7iza keehetikka aawati aayatikka beettosona issi aawaykka bi7ire oykkidinne waraqata bolla xuufe xaafishe beettees izikka paramana gishe beettizay sidetes

Hai wote asati xaafetidikka dumma dumma keehi di kaabe si hannizayssa oykkizayssi uykko xaafettidi deizayssa payda kizayssa mata uqaha ekkanas deissa asatikka iza xaafishenne maxagabishe de7o sona guussa.

Issi medho mayda tamare naytakka leemisoos gidanaw dandayizayti yeetikka hayssa payta matawuqa ekkanas saafetishenne ashara dedishe kushe asharakka issi naya denchas de'ays.

biirhe woycidikka woraqata bolla caabiza asati biiddosona eetikka nam7u asatikka hayssa yeeti sunthaza xaabetikka baranamanaala ooththizayta gidishin qasseka deyta ooththizayrakka issi macasa ukka baramashe deyays

asati issife gididi eqqidi de'izayti beettosona haytikka issi miishaka udtishe tobetishinne xaafishe de'osona waraqaytaykka eyta sinthani de'izayssi beettishe de"ees guussaku

tamare nayti woykko keetikka garonayti issife kititikka issi mesha qasseka benba bessani eqqidikka xaafetti dizayssa bessishe de7osona eitikka issi miishe hanishishe kaalethizayssika eetakidon bettishe dee

Toho kuwase ka'za kasanchati betosona haysika arbaminc'e katamanka izato qaseka haysi toho kuwase ka'za xufeyka amaratora xafetidi de'izaysi betishe dees.

Bolla minthetho woyko kuwase haysa ka'iza asatika issippe gididika kuwaseza Kase domanappe sinthid qaseka haysa timrte woyko tamaro ootho othishe de'osona. Etika bolla minthethishe de'osona.

Kuwase ka'iza asati bettosona ettika kuwase ka'iza panththa attumatika issi qommo mayidayiti karetha medhonne sallo medho mayidayittika qase bettishe de'osona gussukko.

Kuwasse ka'iza asata giddoppe issi na'ayikka poggolotiday uttidi de'es gussuko izika dembba besan uttidi de'isheka be kushe xellishe toho qaxxidika uttidi be kushshe xellishe de'ess.

Toho kuwas3 kaasanchati beetosona. Eetika toho kuwaseza ka'ishe demba bessan di'izaysika issoy issaaraka be cugan gididika xoonidi woyto demmanaasika kaa'ishe de'osona.

toho kuwaase kaasanthati beettosona eyta guyerakka tapela bolla xaafetidi deizayssi ammarethoraka ingirsethorakka xaafeti deizayssi xooni dayta akisayssika xoofezi de7ees guussuko kuwaasekay beettees

Bolla minthethiza naytikka denbabesani di7osuna eetikka kowaase woykko too kuhase qa anappe sintetidi hayssa bolla minthethizayssa woykko isporte ooththana kussizayssi keehidikka lo7u kuussaku.

kuwahase kaasanchati issimedhoo mayda addetinne indeti sintha baggara udtidi de7oosonnaa e ta kuerakka eqqidi de' isayti sarotetha naagisitinne tophiya bandiraykka betishe de7ees buussakko

kuwaase kaasanchati woykko isporte ooththizayti de7oosuna etikka issime dhommayidaytikka kuwaase kaa7e akkidikka kushe dhokku ooththidikka xoonidayssa ufayssa bessishe de7oosona

Kuwaase kaa7izayti de7oo suna cupanekka kititi arbamiche katama kenena quwaassinne qasseka hara dere yaqeykkowayssa sidaama bunna kuwaase gizayssifikka issife kaa7ishekka nayti de7oo suna

tookko haaseka iza kaasanchadikka keehidi denba bessanikka de7o sona eytakka xeelliza asati keehidikka eetappe hakkidikka iita xeellishe de7o sona guussukko haytikka aytpphiya qasseka nusal7anchata banke beyta maadokitana dandayees

too kuwaase kaa7iza asatikka issi bessafe tookkuwase ka7anasi kezizayssi betteseytikka kaasanchati issime dhomma uma7idaytikka kezishin iidakka xeelliza asati geeyti gu7era uttidayti de7osona

Kowase ga iza attoma naytikka dhissife gididikka de7ishine eeta giddone sarotetha nangiza asafikka ekidi bettoso na goossikko tophiya bandiraykka de7izayssi bettishe dees kuussako hayssika lo7okko

nam7u nayti quwaase qa7izayti beedosuna issinosikka woxxishini issinosi kuwaasizakka ishe dees guuzukko tenba bessane ka ays bolla minthethanau keetikka isfortey maadees go7akka inmees

Tookowase kaa'isa nayti keehidi deyoosona eytikka tookowasse ka'ishe issoy issaka gite kishe haa gishe beettisaytikka de'oosona guuss ko wayssika shurape ma'ida naytikka keehidikka issi miisha wothi denbabea kaa'ishe deyoosona.

Tookkohaseka isa kaasanthati woykko nam'u macatikka de'izayti beettosona eytikka qasseka haytikka alpamen ceekanamara kayiza nayta gidana danda'usona guuss kokko aseka ka'isee beettosona.

Asa naytas payatetha imizaytappe issi akimez betes gusuko izka kehidika qaseka payatetha imiza kawo mayozaka mayida qaseka betes qaseka amarathora xafet de'za xufetika betosona .

Sansalatani haysi gaanezi qashetidi de'izaysi beetes keehidika asi doona mala haysika wulazi qashetidi de'izaysi sansalatan de'iza gaanezika qulfetidi deese gusako.

caamma quccidi ooththiza issi caamma qucidi ooththiza ooththanthay woyko listiroosa osanchchay beettees isa kaseka dumma dumma xuufetakka hayssa tele bira gizayssaka tophiya tele bira gizayssaka beettes guussakko

Dumma dummaa teknoloci ehidayssa kinkisanawu maaddizayssika hayssika silketaka charjanau maaddizaytinne misimaareti misimisha oyqitishanau maaddiza ganchetikka keehidi daridi bettishe de7oosona.

issi miissa woykko michata shooqanassinne qanxanasi ixidetaka qanxanasi wulata giigisanasi bessisa hayssi issi kurade geetettizayssasi beettishi te7ees guussuku hayssika keehi maaddizayssakko

Issi addey qoddi maaga woykko be qofa otishinikka izakka dumma dumma meeshatani asataska keehidi qofazi aakkiti kakkana mala denthizaytikka de'oosona dumma dumma qasseka telebizine tanekka hayssa asatikka gaketi xeellizayssani silkitani yeddana beettosona.

Kaamey oge bollakke hidi eqqidi deizayssi beettees hayssika gita kaamey wekko asata baanas dandayiza kaamizikke hidi daro kaame demiyeera yafaranne maaran gididi eqqidi deesse quussako

Kammey bettees kammetikka kehiddi gitta kammey deretakka issi bessappe hara bessa gathanaw maddees hizza kammetikka kehiddi betishshe dossona gutha kammetikka de'ssona gussakko.

Para garey betees.paray soo medosatappe issinoza getetanas danda'es.gidoppe attin demba bessanikka canidikka efana danda'iza parazikka bettishshe de'ese guusako. Hayssikka lo'okko.

Kaame issi miisha ba'izaysi de'es gidoppe attin issi kaame xalala gidena keehika daro kaameti de'osona asatika beetizaysi de'es gusiko keehika kaamezika issi qomo woyko issi modhoy beetes.

Kaame ooge bollaeqqidi dizaysine Hausa kamezi malakayiza Maskosiza imiza Besay lambataka imiza Besay de'esko Gusuko Kehidi betishe de'esona Hesika lo'oko

Kaameti keehidi beetosona asatikka issi medho maydaytikka. Hayssankka dumma dumma maado immiza asati beetishe de7oosona. Ettika hayssa silkketaka giigisida asatikka de7ishe beetosona guussakko.

Oke giddoni oothettidi de7iza gita addebaabayekka beettishe dees. addebaabayeza bollaka tani gaammo arbbamincce dosaysse giza xuufeykka beettishe de7ees guussuko hayssika lo7okko.

Haaththe geehika abba mala haaththe beettees haaththi ziyayssi eelidi deizayssa giddunekka qasse pooqey keexxetishi deees keeththay keexxetizayssi mithatikka keexettanaw haaththiza giddun issi bolla deizayssi kaametikka beettes

Keehdi gita kaamey issi miisha woykkoyssa qarxa gizayssaza qasseka ba'idikka efishe deees izikka kaamezi keedikka cuwa kessidikka hayssani keehdikka ellesiti bizayssi bettishe deees.

baaburey yiza ogey beettees baaburey yiza ogeza bollarakka korondetike hidikka ooththetidi de7izayti beettooso na sekirakka baaburezi ha ishe disayssi hayssamikka beettishe de7ees guussakko

kaameti keehidikka issi qommo kaameti eqqidayti de7oosona hayti kaametikka ufe achchani issi bekka gididikka keehidi daridi eqkidi de7oosona guussukko heytaska guye baqara eexxizay issi zo7o bessika beettishe deee

guutha kaameya beettayssu izakka keehada haaththetaka yarkaninee kunthada jaanizayssi beettees hissi naazikka hayssa kaame bolla haaththezakka bayidi kessishe beettes kuussuko hayssikka kaameya maaddana ulo okko

nam7u asati haaththe yarkane kunthidikka bayiidi efisheete oosona girofeatini eetikka zokko bolla woththidikka haaththesas kilime aathidikka hayssa yarkane kumethaza bayiidi efishiyete oosona

Asati keehetikka piskilite bolla uttidi deizayti beettosona beppe piskilite bollaka beyssa beyssa bolla uttidi deizayti keeheti beettishe de'osona eytikka kushe paqqizayti dumma duma anotakka bessishe de'oosona

Fayda xaabizayti geydikka beettosona qasseka asatikka oosanchati hayssa faydaza xaabizaytikka beetti shini xaafettana yi daydakka issinoya leytakitone uttada de'ayss guussokko.

tophiya dere ayso aawa hayssika dokiteeriye abi aymedey issi miisha yuotishenne bolla kifunetappe kusheni bessishe de'ees guusukko. izikka ayfe bolla manaxefe morthiti deees.

kaamey asata ba7idi ekkidi efizayssi beettees hayssa kaamezikka eqqidayssa bollanne asatikka kezi shimikka gu7erakka haara asatikka indetikka addetikka keza na gizayssi beettes guussuko issindeyakka addeza xeellashe de7ayss

Hezhua atuma natinne issi maca Naya oyddu asati betosona qaseka hara asat quma , pompeyka hathera de'iyays betes gusuko etika issi misiley saletid de'idaysa iza xelishe dosona.

Pooqey kexetizaysi beetes, haakid qaseka aaze dizay giiko worayka keehid dhoqu good zumatiza besan de'es guusuko ,iza gidozan oothiza asatika de'osona

Pooqee keexi ooseththizayssi beeththees;hayssa pooqetha garssanikka kaamethikka de7izayssi beeththees; kaamethikka keehidi daro kaamethikka issi pooqezikka ooseththi wuronnayse koronthethikka beeththoosona.

hooqey keexxettidi deizayssi keehidi beette sayssi fookesikka keexxettidi deiza keeththisi daridikka woray deizayssikka worasikka diixettin isane keexxettisi de7idayssi beettes guussako

issi miisha kaamey caaniti ehin yemeshasakka issi adde kesi tikka issi addes kaamesa bollafe immishe deees addesikka eqqiti eqqishinne issi bollas yushishe deisayssi hayssa misilisa bolla beettees

pooqey keexxettidayssi beettees pooqizikka booththi keexettidi deizayssi keehidi beettishe de7ees kuuso qasseka keexxetti wurona pooqeykka ooththettishe deizayssi hayssa misilesa bolla bettanas dandayees guussata

Pooqey keexxettiza keeththe beettees hayssi pooqezikka keehidikka dhoqu giidikka daridikka hayssa gi gucha giigi deyizayssikka pooqezi bettishe dees guussuko hayssika buro keexxettidi giigishe dees

Issipe dhoo maawo mayda woykko issi fesane ooththisa asatikka issife ekidi di attotikka injeti eqqidi dies essi beettes guuss qo7e ta ki tuni iita kaalethizayssi aygu bolla maaxire woththida aldezikka eqqidi ties guussa

isse macasherande nam7u asatara bentosona eytikka duuna tuchizayssa woykko dumma dumma carko bollara halgeti gelona mala maaddizayssaka duuna tuchidayssa wuthidi de7o oso naagussakko

Pooqe keexxettidi deidayssi bettees hayssi pooqezikka keehidikka dhoqo biidikka taro pooqe keexxettidi issi bolla deizayssi lo7izayssi bettishe de7ees guussukko iza sihu pe bollaka xuufe debeettees.

Nam'u indeti beettosona gidopfe attin issi indiyakka qoodi magaoykkopphe qofa dumma dumma asa naytas gakkanaa mala myoota sheete ayusu gidofe attin izis guyo bekkadaka xupera xaafetide izayssi gitaykka hayssi korona detizayssi tammanne uddupunazidettee.

issi addey dumma dumma yarqanetanne fe ithataka qasseka keehidikka wuzince tokka goodizayssa sookka quchchizayssa tookkidi ekkidi issi meisha bolla ke ana gishe beettes kuussuko pooqetikka oosettizayti beettishe deyoos

Ogey keexettidi de7izayssi beettees pooqesas garsadakka gelo sozani keehidi daro asati pooqezan gelana bizayssikka beettishe de7ees kussukoka meykka garsani eqqidi deizayssi beettishe de7ees.

pooqey keehidikka oohxettizayssi gida pooqey geetishe de7ees hayssika mithatani tuulettidikka keehidi oothtettishe de7ees guussuko hayssika qalameykka isantihetti deenna buro giiqishe de izayssi beettees

Issi adde denba bessanikka maatati beettiza sohoni eqqidi be qoodima gaawoykko qofa qoncishishe deees addesa goynikka haakkidi miizi beettizayssinne kechchati keehettidi keechidi deiza denba messanikka addes eqqi deees.

Timrte kethy betes, hesaka timihrte kethazan lo'etid de'izayska akekid de'zays , tamaranas keehid gigida saledatika betishe de'osona gusako haysika keeh lo'oko.

Tophiyan zal'ancha bankey de'iza izanka birra gelthida asatika issi misha kayotidika qoncisishe betosona, etika keeh asatika eqid de'izayti eta guyera mithika betizay pooqeyka de'es.

Ogez shuchchanikka ogezi gigidays betes gidoppe atin ogeza achanikka qase timirte keththi woyikko tamare nayti tamarizayss bettes miththatika hays qase dumma dumma mishshatikka betosona gusukko

Timirite ayiso huphe aawayi professor birahanu nega getetidayisinne dugeha derre assa ayisida doctor tilahuni kebede getetidayisati namu'u nayit xana'idayssa beyishe dossona timirite kethazaka xelishe deyosona

attuma ha asati beetdoso naa woykko adde asateka keehi dari deizayti iita buyon qasse issi indiya beettays poogeykka keexettidayssi betesetikka hayssa poogezappe ekezishe de7ooso naa guussakko

Tamaridi wursida asati dhoka bessan de'izayti beettoosona. Eettkka keehidi daridikka eidi hayssa qasseka issippe gididi wursetha bolla miriqa gizaysssakka donchchishe de7oosona guussa.

keehidikka asati waraqatani xaapettidayssa xeellishe woykko labishe de ooso naa etikka filqishe deisa asatikka bi7ire oykkidayti keehiti indetinne addeti usti dikkade oosona goossuko

kurutha naytikka tumma tumma misileta xeellishekka tamarishe de7uusona guussuko eyta giddofe issi nazikka oysha oyshetin kushe denthitikka oyshazasi zaarana gishshe de7ees kuussuko hayssika lo7okko

Tamare nayti keehidikka hayssanuy issi timirte ekkishe beedusona geetikka ha'y wodey hanizayssa woykko digitale geetettisayssanikka ollaynne bolla woykko komputerenikka keehidi filgetha ekkishe de'uuso.

Issi addey asa naytas gakkanaa mal'a qoodi maagaa odishee dees guussko qude bollataka peteren woka malayocha accida addey ayfe bollaka manacere wothidayssi hayssa kaseka kofaza qoncizishe deees guussakko.

kawo hoosanzafe issi macashiya woykko gammo zoone gitton uuththiza issi macashiya betays isaka be qofa woykko alco qoncishaseka dumma dumma naytikka deizayssa yeetas yootashe beettays guussako

Oge nama'w kei' betishe des huphphesora kametika issinora bajaje gede bizaysi bes gusakko gidoppe atin aysa gidoppe atin ogezas somosoy des qaseka dhoqu giza sohoy bes

oke giigisiza kaameti beettoosuna kaametikka okesa belidi keehidikka gendonna mala qaseka uwidi giigisiza kaametikka beettosuna ooratha okeykka oosedishe de7ees

kaamey biitta su gidikka issi bolla siisidi isa aaththizayssi deeskidofa denish haaraykka keehidikka isa geera beettisayssi demba bessati dokku gida suma bessayka beettishe deees kuussao

ogepfa kaame yiishe beettees hayssa kaamezikka keehidikka issi baggara ogera yiishe bettes gussuko bidoppe attinkka issi baggarakka ziq giidikka ekkiza bessani hara kaametikkade iza yssi hayssa misileza bolla beettees

hayssan xaaxetidi deisa tubboy beettes guussuko hayssika issi oosantha keeththi gidanaw dandayees gidopfe attin asatikka kehidi daridi xaaxetidi de issa tubbusakka xeellishe de7oosona hayssika aaththey isara bana mala maddees

haaththey issifeka hayssafe gokkidi dumma katama giddonikka biidinnekka keehidikka hayssi haaththezikka katama giddoni asatas maaddana mala deizayssi issi bessani issife gedidikka hayssa ha borchekite geetettizayssi dee

Kaame bolla xaabetti de'isa xuufe beettes hayssika geeifikka xuufuzi xaabetidayssi amarethora xaabeti deisayssasi arba mince haaththa gisayssikka beettishe deees guussukko gidoppe attin pomperekkadeisa lo7o haaththi beettees.

gamma dungosanne maahe itita may7ida issi addey eqqidi dees isa guyerakka keeththeka buuxan kamettidayssi usati beettosuna qasseka pompe kumetikka haaththe dees kuussakko

issi addey qoofe woththidayssi kushe mecetise deees haaxizikka kokkisin iddesi kushe mecetise deizayssa issi asikka denthise deees guussukko gitoppe attin wooththa qoofe woththidi ayfe bolla manazara wuthigadeyka kushe mecetise de7ees

Suhufeykka amarechura xaafeti di de7izayssikka beettes kitoppe addin keehidhikka hayssikka qasseka shuchchanikka ginbata gizay si ginbey keexettidayssikka haathidikka keehidikka hayssanikka dumba dumma qasseka korontetikka deemettana mala maaddizayssakko.

Gammo dere kawo oosancha asatikka beettosona etikka qaseka issifessafekka ha yuunekka eytaska maata immizayssinne dumma dumma agaseka eytas irsa maka bessizayssi asati kammo dunduza qoobe woththidayti beettosona.